Tsimbawo barerekho i'computer, khulikho sifototo, khwabakho sitabu, khwabakho ni'kalamu, khwabakho ni'glass, khwabakho ni bibindu bibindi bya' purple bya' purple khundulo iyeyo ne i'computer iyi imbalayikho indaayi

I'motokha yemile khundulo khwe luguudo eh yasutile kimikuku khungaaki ne kimifaliso kibili, ibweni wayo iliyo ipikipiki ne ne lwemwalo iyo iliyo bisaala.

Igaali baboyelekho kamatoore khulikho sikuubo shibeseemu khwabaakho ne shembusi, ate bakimisiile khumu khukukhoosi kubalaayi, yemile busa ili yongene khundulo.

Tsinzu tsye tsigoroofa tsindala tsili asi tsindeyi ,tsindala tsimotookha tsyepangile tsingali tsitsindi tsili asi ,bisaala bili bilikamo

Babandu bali mukunda, kumukunda mwene kwayitsulamo bisaala bya Coconut bileyi ne benamakile khabalima khabakhula bunyaasi

Kuyu kuboofu kulikho kamabaati bayombekhelakho kama kama kamabesemu, baronaronakho ni bubundu buwanga. Mwigulu mulimo irangi imbusi mwabamo ni namufeli umuwaanga, lwataayi iyeyo iliyo kimisaala.

Iliwo umusaani wemile khumabaale ambi mumeetsi kamabalayi kamene Ali khaloba tsi'ngeni kameetsi ko Kali ni ranji iye'mbusi ni maali ka khundulo khulikho bunyaasi ni kimisaala Amala khungaaki khubwene tsingingi natsyo tsilimo irangi iye'mbusi, mwingulu mwaambile namufweli

Inguke yaneera yakonile musitsakha yasamilile imunwa inguke ngene iyi ilimo ilikho irangi iye bubwooya bumaali ni mumoni mulimo uri mu mu mu buwaanga